Aailongi mboka ya hala okuya kiiputudhilo nenge ya hala oku ka tsikila noyena iitsa tayi hokitha, ombaanga yoNedbank oyi na ehalo opo yi kale ya gandja omakwatho gomafutilo. Ombanga oya totha mo aanasikola mboka taya ka kutha ombinga miilongwa mbyoka yi na sha nuukwamina nenge mbyono ya nika uunongononi mokugwedha kumwe ano okuyalula.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi tseyithile oshigwana kombinga yomalunduluko ngoka ya ningi po momahala gawo gomayakulilo mono haya gandja uuyelele shi na sha niiyemo yiiyenditho oya tembukile kokandunda okatine metungo nyoka lyoCapricorn moshilandopangelo, ihe oto tseyithilwa kutya oonomola dhawo inadhi lunduluka uuna wa hala okukwatathano nayo.

Koneka shoka wu na oku ninga opo wu kale wa longitha ongodhi oku tuma oshimaliwa. Owa pumbwa oku kala wa shangitha nenge wa ndhindhilikitha okakalata koye opo wu tyapule omukalo ngono gwa endelela go itagu pula ethimbo.

Erastus Ngaruka okuli omugandji gomayele ngele tashiya kiinima mbyoka yinasha noshikumungu shoka shuunamapya nuniimuna. Okuli gumwe gomaanafaalama mboka taya tekula iinamwenyo yayooloka ngaashi, oongembe, oonzi nosho wo iikombo. Okwa ninga onkambadhala okukwatathana noshigwana pamalungula opo agandje otseyo ye kaakwashigwana mbono yena ohole miimuna.

Oshilongo kehe ohashi longitha iimaliwa yasho. Yilwe ohayi vulu oku longitha iisimpo yafathana. Shilingis ombongo dhoka hadhi longithwa miitunda yili itano. Yomu Africa moka mwakwatelwa Kenya, Tanzania, Uganda niikwawo. Iilongo mboka nonando tayi taamba thana oshimaliwa shika oshina oongushu dha yoloka. No hayi longithwa moma landathano gayoloka piishinda longo.

Oombongo kadhi na esiku dhi ka gwanene, oshoka kehe esiku omuntu ota vulu oku iyadha e li muudhigu nenge e na shoka a hala notashi pula oshimaliwa , opo ayihe yi kandulwe po. Mbono ye na iilonga otaya hupu nuudhigu omolwa iisimpo itayi kandula po oompumbwe dhawo adhihe, onkene ombaanga edhina Bank Windhoek otayi kunkilile oshigwana shi nyangadhale palwe konima yiilonga, opo shi vule oku ikwathela.

Aakwashigwana ohaya holoka pomahala gomalandithilo okutala shono ya panda naashono taya vulu okuzala uuna taya yi pokati kaantu. Yamwe ohaya futu iinima oyindji opo ya wape oku ka landitha nokwiikongela iimaliwa yo ya vule okwiikwathela. Uumbindja mbono woshimeme womalwala ga yooloka owa longekidhwa opo kehe gumwe amone olupe ndoka ehole.

Aanangeshefa opo yaadhe oku mona iiyemo oyindji, ohaya ningi omapekapeko pomahala mpoka yahala oku tunga oondunda dhawo dhokulanditha. Iilandithomwa yawo ohayi kala yiikolelela koompumbwe dhoshigwana uunene shopomudhingoloko naashika ohayeshiningi nelalakano lyo ku kwathela aakwashigwana opo yaakuthe ondjila oonde oku ka konga iikwathitho noshowo iizalomwa mwa kwatelwa uundjato, oongaku nayilwe. Aantu ohaa talelepo oositola momwalu ogundji noshili eyambulepo moshimaliwa.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi kunkilile oshigwana, opo shi kale sha dhindhilikitha uukalata washo woongodhi notashi kwathele nokuyanda omayipumomumwe uuna ya hala okutuma oshimaliwa okupitila pamukalo gopangodhi. Naashika otashi keelele nokuganda oondjila oonde oku ka konga omakwatho giisimpo koombelewa dhawo.

Anduluki oyeli taya dhiladhila muule onga omukalo dhayoloka okuninga ehala lyoye li kale tali monika nawa. Uumate womondunda watya omalupe ga yoloka owuli wa tulwa momalandithilo no tawu adhika kombiliha lela.

Oongodhi ngaashingeyi odhi li ta dhi longithwa momikalo odhindji dhokutuma oshimaliwa ashike nande ongawo odhi li wo ta dhi longithwa okutulitha oshigwana momakengelelo. Ombanga yoBank Windhoek oyi li ya gandja omapukululo kaagundjuka nkene ye na okupatulula oombanga dhawo dhosikola mbono ye li aanasikola natango noshowo okuninga omayindilo uuna ya hala okutameka oongeshefa.

Ombaanga yedhina Nedbank oya tula po omilandu dhoku kwathela aanasikola mboka ya pita niitsa tayi nyanyudha noku ka tsikila kiiputudhilo yopombanda .Omayambidhidho otaga gandjwa nokwaa mboka ya hala okwiigwedhela ko noya tegelelwa oku kala ya ninga omaindilo omanga omasiku omilongombali nagaheyali gaFebuluali omvula oyo tuu ndjika inaga pita.

Aagandji yiilonga ngaashingeyi oya lundulukile komukalo omupe ngono gokufuta aanashilonga okupitila pamakwatathano gopangodhi noya hulitha po okugandja iimaliwa pomake, shoka sha nika oshiponga, oshoka otashi yugitha aaniilonga iiyemo yawo kwaa mboka ye hole okulongelwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi gandja omakumagidho nosho wo omakwatho opo aanangeshefa ya vule okuya komeho nomalandithilo gawo. Otaya gandja omagwedhelepo nkene oshimaliwa shi na okukala tashi longithwa okutala kiinima mbyoka yi li yi na oshilonga. Oye li wo yiipyakidhila nokugandja iiponda kukehe ngono a hala ongeshefa ye yi ye komeho nenge ngono ena ehalo lyokutameka. Ninga omakwatathano noombelewa dhawo ngoye wu kale wa pewa omauyelele.

Kakele ihe nduno kombepo ndjono hatu fudhilemo noshowoo okugandja omuzile niiyamati, omiti odhili onga thimba yina ongodhi mokukalamwenyo komuntu kehe. Mbono yena omaunongo mokuhonga omiti oyeli taya nduluka iikwathitho ngaashi iipundi, iitaafula noosikopa ndhoka dhili pamuthika goshinanena nohadhi kala tadhi hokitha nokunana aalandi . Oha yi longwa momikalo dhayooloka opo dhikale aanangeshefa yalwe oshoka aantu oyendji mongashingeyi otaya longitha omukalo gokukonga iimaliwa.

Enduluko lyoshimaliwa shono shomafo momwaalu ogundji oshi na uuwanawa nuuwinayi. Oshi li sha nika oshiponga oshoka otashi kutha oombongo oonkondo oku yelekanitha niimaliwa yiilongo yilwe. Oshimaliwa shono shoShiling osho shimwe shi li shi na eyovi lyefo nongele owa yelekanitha noondola oshi li pevi, niilongo mbika ohayi gandja oshindji ngele ta shi ya po ku landa piishiindalongo.

Omasiku dho gali gane ga Kotomba omvula ya zi ko, ombaanga yopashigwana oya li ya nyanyukilwa pamwe naadhani yokatanga ko koonyala hono ko mokambamba, omolwa iilonga iiwanawa yaya longo. Aakwateli komeho yoombelewa oya ninga etokolo opo ya yambidhidhe noshimaliwa shoondola omayovi omathele gatatu nomilongo ndatu. Omaudhano ogo gamwe geli ta ga dhana onkandangala meliko lyoshilongo, onkene aakuthimbinga oya pumbwa okupandulwa, yo ya vule okukondja neyitulomo.

Ombaanga yedhina Nedbank oya kala nokulongulula iitayi yayo mbyoka yali tayi monikwa yakulupa, mwakwatelwa mbyono yo moondoolopa yaKatima Mulilo. Aakwashigwana otaya tseyithilwa opo yathike pombelewa yoku pula omakwatho oshoka ngashingeyi oye li yapatulula. Ehala lyasilwa oshimpwuyu olya gamenwa kaa yambidhidha notali gandja ethano ewanawa yo ya wape okukwiinekelela iiyemo yawo.

Okumatuka okuli oshitipolwa shomadhewo, noshowo omawudhano niilonga kwaamboka haye shiningi. Aatondoki ohaya kutha ombinga momathigathanepo moshitunda noopiishindalongo, nomasindano gawo ogeli taga simanekitha oshilongo, nepango olya gandja epitikilo kwaamboka taya lumbu nomawulema opo nayo yakale taya kutha ombinga momawudhano.

Pohungi ohapu zi okanona ke na omikalo dhopaantu, keshi oku ziwa po nako noke na esimaneko lyaakuluntu. Aantu mbono ya za momagumbo ge na omawuteku oye na omalago naayihe ohayi ende nawa moonkalamwenyo dhawo. Aagundjuka mboka ya po piwa nayi ohaya yanda omapunduko na i haya taambathana oohapu naakuluntu nande oya kale ya puka.

Aagundjuka uuna yeli pomahala gomainyanyudho oye hole okulya nokunwa, yo taya pulakene koongalo dhili muule nohaya kala ye weteyeshi dhenga komutse netyapulo olili tali ende nawa. Onkene owa tegelelwa opo wi ilikolele embako wu tule pehala lyoye lyomalandithilo, oshoka ngaashingeyi otali adhika kondando yili pevi.

Omatumwalaka ngono ga nika uumbudhi olundji ohaga kala ge endelela. Ohaya kambadhala okugandja omawuyelele ogendji pethimbo limwe nelalakano lyokungwangwaneka. Olundji ohaya pula uuyelele wokakalata kombaanga. Aakengeleli ohaye ku ithana kutya owa sindana, omanga inoo kutha ombinga methigathano lyontumba, onkene shigwana owa pumbwa okukotoka.

Momasiku sho gali omilongo mbali nagaali sigo omilongo ndatu gaSepetemba, omumvo omayovi gaali omilongo mbali nandatu, ombaanga yaNEDBANK oyali ya gandja omauyelele moshigwana shina sha nomapandja goshimaliwa, omikalo dhoku kwata iiponda, okuninga omayindilo oshowo omakumamagidho opo aakwashigwana ya kale ya gamenwa yo kaa kanithe oombongo dhawo. Ayihe mbika oyali ya ningilwa moshilandopangelo, pehala ndjoka hali ithanwa ktuya oShowgrounds.

Kehe shoka aantu ya pumbwa, konyala oye shi etelwa popepi nomahala gomalandithilo, kutya nee okiizalalomwa yoshitate nenge yoshimeme, ngaashi oondjatha dhuutalala nuundjato wopeke, unene woshikiintu mbono womaludhi ga yooloka. Oshigwana ohashi matukile koositola ya ka kenge shoka ya hala.

Ombaanga yedhina bank Windhoek oya ndhidhilika oshigwana tashi yogo oontaku yomeya nokuyugwa iiyemo yawo. Aakwashigwana oya pumbwa okutseya kutya aanambelewa ka yena esiku yeku endeleleke shinasha nokunana oshimaliwa nolundji ohaya pula oonomola dhoongodhi.

Namibia okwa ningi shimwe shomiilongo mbyoka tayi pangelwa komukulukadhi mondjokonona yiilongo ya Africa, moka mwakwatelwa Mexico noshowo Tanzania. Ombaanga yo-Nedbank otayi gandja omahalelo-yambeko kumeme Netumbo Nandi-Ndaitwah omolwo esindano lye, notayemu halele eyo komeho ewanawa mokutonatela oshigwana she.

Oohungi odha simana methikame po lyoshigwana. Okanona kokakadhona kahungilwa nako kaakuluntu otaka vulu elugo, okutekula noshowo okuyakula aayenda nokutseya shoka ke na okutula moontungwa dhaangoka e ya po. Oye na oshigwana komutima noye shi okusiikilila omaudhigu gomuntu nopethimbo yi imona omapadhi omanene. Oya dhiginina oohedhi niidhila yomomagumbo noshowo yOshiwambo. Aagundjuka ya popiwa nayo oye shi iikutu yokuzalwa pokati kaantu nokusimaneka omalutu gawo.

Oshikondo shoka shinasha niiponga yomoondjila, okugandja ekwatho yoshimaliwa kwaambono yena omaulema sheetithwa kiiponga yiitukutuku, oshali sha mono eyambidhidho lyoshimaliwa okuzilila kombaanga ndjoka yoStandard Bank momasiku omilongo ndatu gaJuli omvula ya ziko. Iisimpo oya gandjwa nelalakano lyokukwathela oshigwana opo shi kale sha galulilwa uukolele washo natango.

Ombaanga yedhina Standard Bank oya ningi omalongekidho opo aayakuli mombaanga ya thike moshigwana noku gandja omauyelele shinasha noma kotokelo noma yugo giimaliwa maantu , omakwashilipaleko gomafumbiko , omayindilo giisimpo nosho woo omikalo dhoka yena oku longitha opo ya kwate nawa oombongo dhawo .

Omweedhi dha ziko ombaanga yoNEDBANK oya kala ya patitha iitayi yawo moondolopa dhimwe po mwa kwatelwa oshitayi shoko Luderitz omolwa sho oya kala taa ningi nawa oku gandja egameno oshowo kàyambidhidhi oshowo kaanambelewa

Ombaanga yedhina Starndart Bank oya gandja oshimaliwa shithike pomayovi omathele gatano koshikondo shono tashi kwathele aavu mbono taya lumbu nuuvu mboka wokangela. Aantu yeli muuwehame oya pumbwa esiloshimpwiyu nomiti noshowo iikulya opo yagalulilwe uukolele wawo. Aanambelewa oyeli yuuvite olukeno noya kambadhala okuyambidhidha nelalakano lyokukondjitha oshivu shika.

Okutuma oshimaliwa pamukalo gwo pangodhi inashi ngambekwa oshoka naangono eli kondje yoshilongo oha vulu okumona oombongo okuza kaakwanezimo, kukehe gumwe momukalo ngoka. Oyendji ngashingeyi oyeli yena ontseyo yankene hashi longo notashi kwathele oshigwana kashi kala mombaanga momikweyo dhokutuma.

Oshikondo shuundjolowele olundji oshili shi ipyakidhila noku londodha oshigwana, opo shi kaleke omalutu gawo gena uundjolowele notashi li iikulya mbyoka yina uukolele ngaashi omandjembele, uuyaapula nomanuwa naayihe tayi vulu oku kaleka omalutu gena oonkondo notashi kunkililwa shi kale nomahala ga silwa oshimpwiyu noge na uuyogoki.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek oya gandja oshimaliwa shi thike poomiliyona omilongo ndatu nomugoyi koopoloyeka mbali ndhoka tadhi ki ipyakidhila noku gandja elongo lyili nawa koshigwana, humitha komeho oonkalo dhaantu oku pitila megandjo lyiilonga noshowo ekondjitho lyuuthike pamwe moshigwana.

Ooselula nadho odhina ompito onene moku dhana onkandangala mokukala ye kufala moshiponga ngele tashiya pomikalo ndhoko hadhi longithwa oku kengelela. Aakengeleli otaya tunu omasindano gomathigathano komalungula noshigwana oshili shasimaneka ayihe tayi holoka kongodhi naashika oshidhigu opo ya dhimbulule uuna taya kengelelwa.

Una wa pumbwa oshimaliwa shomeendelelo ombaanga yeshina Standard Bank oyili ya pyakudhuka noya nyanyukwa oku kala ya gandja omakwatho ngaashi tashi vulika. Dhidhilika, ayihe otayi ningwa shi ikwatelela koompango nomalandulathano goombelewa dhawo, owa tegelelwa wu kale wuna omantopelo ga yela nogomondjila opo wu mone omayambidhidho.

Owa pumbwa okuhulitha po okukala oshihakanwa shoombotsotso momikalo dha yooloka ndhoka ombaanga yedhina Standard Bank yili yeeta puuyelele. Aakwashigwana oya tegelela okungambeka omakwatathano naakengeleli ngaashi okupata omapandja ngono komalungula mwa kwatelwa shono shokutuma uutumwalaka uuhupi. Igamena kwaayihe tayi vulu okukuyonagula po.

Oku longitha omadhiladhilo geli nawa moku holola uunongo oshili omukalo omwaanawa mokukonga iimaliwa maagundjuka. Kapuna ngoka inaahala oku ninga ehala lye tali monika nawa miihongomwa yopaushitwe ngaashingeyi aantu otaya iyogele koonyala mokatemba hono ka ndulukwa po moshiti taka monika nawa notaka hokitha mokutala.

Ombaanga yoNedbank otayi kunkilile oshigwana unene mbono ye na omadhiladhilo gokulanda iiyenditho nombaanga yawo, opo ya mone omapukululo gopashimaliwa noshowo omakwatho ngono ombaanga hayi gandja koshigwana uuna oshitukutuku shoye sha yonuka. Kapewasha oku li ta kwathele moshitopolwa shokonooli mOngwediva. Ka mone uuyelele kombinga yiifuta yokomwedhi noshowo omikalo dhokushi ninga.

Oombelewa odhindji odhi li dha simaneka aayambidhi yadho, nakehe gumwe oha mono omakwatho melaka lyevalelwamo nenge kehe ndyoka a hala. Bank Windhoek ota tseyithile oshigwana shi thikithe pombelewa pwaa he na uumbanda wopamakwatathano.

Uuna wa ningi oshihakanwa shiikengelele owa pumbwa okulopotela ombaanga yo yi vule okuninga omalunduluko pokakalata koye kombaanga noshikwawo andjakaneka uuyelele nomikalo ndhoka dha longithwa koombotsotso, opo wu gamene oshigwana sho shi kale sha kotoka. Tula epandja lyokuulika oshipala nedhina lyanakudhenga mongodhi yoye, to ikaleke kokule niiningwanima yokomalungula unene ngele to ningi omayindilo gontumba.

Oshiyenditho shi na uukolele nosha silwa oshimpwiyu oshi na egameno nomwenyo omuke mokushinga, onkene oshigwana unene oomwene yiitukutuku otaya kunkililwa opo ya landele oombiliki dhoohauto dhawo iikunguluki mbyoka tayi kwathele opo dhi kale tadhi longo nawa, nokuthikitha nakushinga mpoka tayi. Noshowo okukeelela iiponga yo moondjila.

Aanashilonga yomombaanga yoBank windhoek oyali ya kutha esiku opo ya thike moshigwana noku andjakaneka omawuyele shi nasha nomikalo dhoku tuma oshimaliwa meyendelelo to longitha oseelula. Omakwashilipaleko gomafumbiko gaapambele nenge gomuntu ye mwene nosho wo oku ninga omayindilo goombongo.

Oositola odhindji ohadhi longitha omukalo gokukulula oondando dhiilandithomwa nelalakano lyokuhila aalandi. Ayihe mbyono ya kululwa oondando ohayi tulwa ihe piiyelo, opo kehe ngoka te ende po a kale i imonena po kehe shoka a hala. Pethimbo ndika aantu ohaya holoka nduno momwaalu ogundji okuhogolola iipundi, iitaafula nomatyofa nokuninga omahala gawo taga monika nawa.

Uuna wiiyadha wagandja omauyelele goye gokakakalata koye kombaanga momukalo gokukengelelwa, owapumbwa okuninga omakwatathano gopangodhi naayakuli yomombelelwa meendelelo ngaashi tashivulika opo yaninge shoka taya vulu yo yayande oshimaliwa shikuthweko oshoka pamwe owuli kokule. Onkene oshigwana otashi kunkililwa opo shikale shina oonomola dhoongodhi dhoombaanga dhawo.

Ombanga yaVenduka oye ku longekidhila omikalo odhindji dhayooloka dhono tovulu okulongitha ngele totumu nenge tonana oshimaliwa olundji oshigwana osha kala momikweyo ngele tashi tumu iipanda ihe ngaashingeyi oya pewa epitukile lyokulongitha omukalo gweshina lyopondje shoka shili oshipu nosheendelela.

Ombanga yedhina bank windhoek oyili yakutha onkatu opo yi tume aakwatheli moshigwana okuka gandja uuyelele mbono wunasha nomayambidhidho ngono haya gandja kakwashigwana. Ohaya dhenge omuthindo pomauwanawa ngaashi okuninga eyindilo lyoshimaliwa nokundungika aantu kombinga yekwato nawa lyuunomola wuukala wawo wombanga.

Oshimaliwa shomwaalu guthike pomiliyona omilongo ndatu nomugoyi, oshali sha topolelwa oopoloyeka mbali dhono dhili dhi ipyakidhila nehumo komeho, ya tala keyambulepo lye liko lyoshilongo nashoka tashi eta iilonga maakwashigwana, unene aagundjuka.

Oondando dholusheno otadhi londo esiku nesiku noshigwana oshi li tashi hupu nuudhigu. Ombaanga yedhina Standard Bank otayi kumagidha aakwashigwana opo ya tembukile kelongitho lyoonkondo dhoketango. Otaya kunkililwa opo ya kale yi ilandela shono haku tiwa osola melaka lyokohi yomeya koositola dhoMega build, omanga ofanditha inayi pita.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omakwatho koshigwana ngaashi oshimaliwa okukwathela mboka ye na iiyenditho ye yi landa noombaanga dhawo uuna ya yonuka nokuyi pangelitha, onkene owa gelelwa wu kale wa tseya oonomola ndhono to kwatathana nadho pethimbo lyuudhigu. 061 306083, dhenga ngoye wu patukunuke.

Mbono ya yambekwa nomaunongo gokuhonga iikwatelwa momiti, otaya hongo iihongomwa yomaludhi ga yooloka ngaashi iipundi, iitaafula nosho wo oosikopa ndhono tadhi hokitha mokutala. Oyendji otaye shi ningi, opo yi ikongele oshimaliwa, oshoka epangelo itali gwanitha okugandja iilonga ku kehe gumwe, ihe onawa ngele tatu li tsakaneke nomikalo ndhono tatu vulu. Aanandunge mbaka natango otaya longekidhile aagundjuka ooyakwawo okuthiga po oluhepo, oshoka ohaya gandja oompito dhiilonga.

Sila aakwanezimo yoye oshimpwiyu ngoye wu ya longekidhile ondjila yatalela una ya mana ondjenda. Ohashi kala oshidhigu ngele gumwe atembukapo omolwa omalongekidho ngono ha ga kalapo taga nyengana oku gandja egumbo epe ku nakusa. Ombanga yotango yopashigwana otayi nkunkilile amuhe mboka inamu ningila aapambele yeni omakwashilipaleko ge fumviko opo mukale mweshi ninga opamwe noombilewa dhawo notoka kala ho kanitha ondola 35 omwedhi kehe.

Aaholi yomawuudhano otaya tseyi thilwa pambelewa uudhani wokatanga ko kopadhi mboka tawu kadhanenwa mondoolopa yakaiti(katimanshop) kokapale kedhina westdene stadium .Mbono yeli awiliki ya yoloka otayi indilwa nesimaneko opo yakale yashangitha oongundu dhawo manga pena ethimbo. Amuhe omwa tegelelwa momasiku sho taga kakala omilongi mbaali nagaheyali(27)sigo (29) gaJuni nasindani otaka zapo noshindji okuhu mitha komeho omawuudhano gawo.

Iilongo oyindji konyala oyi li hayi longitha iimaliwa ya yooloka. Naashika osha etitha opo yimwe yi kale yi na ondjundo yi vule iikwawo. Noyendji mboka haya taguluka okuya kiishiindalongo ohaya pingakanitha oombongo naahoka taa yi, opo ya vule oku ka landa, oshoka okwa ndhindhilikwa aalandithi mbono yomomikunda nosho wo momapandaanda oye na uudhigu wokutaamba ko oshimaliwa shokondje yoshilongo. Ethimbo limwe otashi vulika wu kale wa mona oshindji shi shono wa li wu na nenge wu mone oshishona.

Martin Jeckonia gumwe gomaasindani aanelago, ngoka ali akutha ombinga methigathano ndyoka lyalongekidhwa kombaanga yedhina Standard Bank. Okwa li asinda ohauto ndjono yedhina lyoshitaakumi GD-6Raider sho alongitha okakalata ke kombaanga, mukehe shoka ali talanda. Ngono ali akuthapo ehala etiyali okwali apewa omagano N$5000 nomutitatu inaza po oonyala dhowala, ihe okwa pewa shithike pekuthombinga lye.

Oshilongo kehe oshili sha yambekwa noonzo dhopaushitwe dha yooloka onkene aaleli oya omukalo opo iilongo yi kale tayi paathana nokulandathana omauwanawa, niitunda oyindji oyili yahuma komeho molwa ondunge ndjika. Iilongo oyindji yomuAfrica oyili yakutha ombinga mokulandathana ngaashi uuwe, omahooli, oohi nongopolo nayimwe oyili tayi kwathele oku kwathela moshigwana ngaashi oku tunga oosikola. Okwa dhindhilikwa okulanditha piishindalonho tashi eta iimaliwa yili pombanda moshilongo unene tuu kiilongo yaEuropa.

Aayakuli moombaanga oyeli ya tegelela oshigwana opo shi ya thikithile omaudhigu gawo. Oyeli ya gandja omauyelele oshowo omakumagidho, opo aakwashigwana ya kotokele iikengelela noku lopota iiningwanima ayihe mbyoka tayi ya limbililike . Oombaanga odha tula po omilandu ngaashi oku tuma oshimaliwa nongodhi noshowo esimano lyoku andjaganeka uuyelele wokakalata koye kombaanga nelalakano lyoku ganda omakanitho giiyemo.

Ositola yedhina Nictus otayi tse tseyithile ayehe mboka yena uukalata woombanga yotango yopashigwana, opo oondjila dhawo dhikale dha taalela kositola yoNictus yili popepi nayo. Ngono tokakutha ombinga owa tegelelwa oku kala wa longitha omukalo ngono gwe epingakakanitho lyokakalata komalandithilo ngoye wiimonene ompito yoku ilandela iinima kombiliha. Ongeshefa ndjika otayi gandja omayakulo agehe gomegumbo nogomoombelewa mukale tamu monika nawa ilokolela iipundi nomashina gokuyoga gongushu tayi kalelele.

Etameko aluhe edhigu nolundji aanafaalama ohaya tameke ongeshefa nontseyo onshona nohashi etitha opo omadhiladhilo, oondunge noonkondo dhawo dhi hulile muunyengwi. Ombaanga yotango yopashigwana oyi na ehalo okukwathela ayehe mpono taya nyengwa okuya komeho , opo ya ninge omaindilo gopashimaliwa noya vule okukonga iipumbiwa yiinamwenyo mwa kwatelwa omiti noya pewa wo omagwedhelepo gomakumagidho, opo ya kwatathane noshitayi shuunamapya nuuniimuna yo ya mone omauyelele.

Ombaanga yotango yopashigwana opamwe nehangano ndono lyokunduluka oongodhi ndhono haku ti "iPhone" oyeli taya nyanyukilwa pamwe dependant esindani Selma Petrus ngono eli omusindani omunelago methigathano ndono lyathikile pehulilo momasiku 19 Aguste. Nakushi enditha nawa okwa sindana iPhone 16 yongushu yopombanda elela.

Oombelewa hadho dhi na iinakugwanithwa ayihe, opo wu kale wa gamenwa komakengelelo. Otaya gandja omauyelele nkene wu na okukala wa kotokela omakengelelo, ihe ngele ito ga tula miilonga yokulopota iiningwanima nena oto tula oshigwana muudhigu nangoye mwene wi ikwatela mo. Oombaanga odha tula po omilandu ngaashi okutuma oshimaliwa nongodhi nosho wo ekunkililo mwaa gandje uuyelele wuukalata wombaanga nelalakano lyokushunitha iikengelela monima. Ethimbo kehe aayakuli oya tegelela omaudhigu geni.

Monale ootatekulu oya kala noku hungila piinyanga naanegumbo nelalakano lyokuya tulilamo omayele, oshowo oku gandja omauteku mwa kwatelwa oohedhi niidhila yawo onga aawambo. Oyendji mbono ya kaliwa nayo omutumba oyena esimaneko lyaantu, yena enengeneko noya tseya shoka ya pumbwa okuninga naashoka sha ngambekwa. Uuna yeli poshinyanga aamati otaya putudhilwa iilonga ngaashi okusila oongombe oshimpwiyu naakadhona oku tonatela kelugo.

Mokukalamwenyo haaluhe iinima hayi kala tayi ku endele nawa, onkene ngele owa nyengwa, ino kala wa kuutumba, ihe konga oondunge noshowo okuninga omapulaapulo mpoka to vulu okumona omakwatho ngoye wu thikame po natango. Ombaanga yotango yopashigwana oyi na onkundana ombwaanawa kwaayehe mboka ya li ya kanitha omausita gawo, omolwa okwenye nenge omavu, opo ya kwatathane noombelewa dhawo ya pewe omayambidhidho gopashimaliwa. Ndhindhilika: Ayihe mbika otayi ningwa kohi yompango ndjoka wu na okukala wa tula eshainokaha.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi kumagidha oshigwana opo shi kale sha kotokela iiningwanima noshowo omauyelele ngono tashi mono okuziilila komalungula. Otaya indile nesimaneko enene, opo aantu kaya kuthe ombinga methigathano ndyono tali pula okuudhitha omapulo gontumba ngoye wi imonene iiponda omayovi gane, oshoka oombelewa dhawo inadhi pititha omukanda gwa fa mpoka. Oya dhindhilike yamwe ye shi ningi omolwa omagwedhelepo nenge omatsomukumo ngono ya mono kwaa mbono ye li taa longele kumwe naakotokeli.

Iilongo oyindji yaEuropa ngaashingeyi otayi landitha nosowo okulanda piishiindalongo onga omukalo gokukonga iiyemo. Okwa dhindhilikwa oshimaliwa shodola shi na ongushu yi li pombanda niilongo mbyoka hayi shi longitha ngaashi America naNew Zealand oyi na omangeshefelo ge li nawa notayi ithanwa iiyamba. Monene omakwatathano ngono gokupingakanitha omauwanawa oga thiki muAfrika nilongo ayihe konyala mwa kwatelwa Namibia otayi kutha ombinga.

Okuyoga noonyala kwa thiki pehulilo. Oshikondo shono oshinene shokundulaka oongodhi, opwamwe nombaanga yotango yopashigwana, otayi tseyithile oshigwana kombinga yoondando dhiilandomwa nkene dha yi pevi. Eshina lyokuyoga lyookilohalama hetatu ngashingeyi otali adhika kondando yooN$ 7 999, omanga lya kala li na N$ 8 799.

Oshigwana oshili hashi longo nuudhiginini oko kutya omomapya nenge shaampoka tapu vulu okuza omauwanawa ngoka haga tumwa komahala gomalandithilo. Mboka inaaya mona omvula ya gwana ohaya kalanda iilya yomahangu noshowoo iilyaalyaka yokudhunga omalovu giilya noongundo dhontaku. Uuna ethimbo lyomagungu lyathika aantu ohaya kamenekela momakuti okukwata omweelelo hagu katulwa miipindi elalakano okumona iimalowa. Aavali oyeli taya nyanga momukalo nguka opo yasile omaluvalo gawo oshimpwiyu.

Okukala wuna iimaliwa oyindji mondjato kwa thiki pehulilo. Oshoka ngaashi ngeyi oshigwana oshili sha mona omapukululo ogendji kombinga yombongo dhoka hashi tumwa okuza kongodhi. Ino pumbwa okulimbililwa ,oshoka oombanga adhihe odhili tadhi longotha omukalo nguka ,nelalakano lyo kugamena oshigwana opo kaashi yugwe iiyemo yadho kaakengeleli. Oto vulu okukutha shono wa hala eto futu nookutuma nesiku nondjila ndjoka ompumpuka. Endela pamwe nehumo komeho opo wa gwiile momake yombotsotso.

Pethimbo lyomatango omanene ombaanga yedhina bank Windhoek oyili tayi halele aakwashigwana unene aayakulwa yawo evalo lyomukulili lya yambekwa, noshowo mboka yeli kokule naaholike yawo oondjila dhawo dhi kale dha punikwa, opo yaka thike yaka tyapule pamwe noomahewa . Oombelewa dhawo otadhi tsikile noku gandja omayambidhidho gomapashimaliwa kwaamboka ya hala okuka talelapo omahala gontumba, ihe otaya nyengwa kiimaliwa otaya kunkililwa opo ya kwatathane nayo opo ya tule po omalandulathano.

Kehe mboka yena iitukutuku otaya indilwa nesimaneko opo yaande elongothi lyomalovu uuna taya hingi . Otaya kumagidhwa opo yalandule oompango dhomondjila , yoya kale yagamwenwa kiiponga opamwe nooyakwawo mboka yeli taya longitha oondjila dhimwe. Ngele owuwete kutya ito vuluwe ino pumbwa okulimbililwa, lefa notashi kwathele okugwilitha pevi omaso gomoondjila nenge wuninge omakwatathano naambono wiinekela opo yavule yeku fale kolukalwa lwoye.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili hayi gandja omayambidhidho gopashimaliwa kwaambono yeli aanangeshefa nenge kwaambono yeli yahala okutameka. Aihe mbika ohayi ningwa nduno shiikwatelela komilandu dhombaanga , ndhoka dhina okutulwa miilonga kushaa ngoka ta ningi eindilo. Ombelewa ohayi ningi omapekapeko omanga inoo pewa ekwatho oshoka otaya kategelela wukale wagalula iiponda yawo. Ohaya gandja yatala koonkondo nethikameko lyongeshefa . Onkene oshigwana otashi kunkililwa okupula omakwatho ngele yega pumbwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili yiipyakidhila noye eta omalunduluko gayooloka gokulanda, oshoka oyakala ethimbo nuule kaayena oondjindikila ngele tashi ya paku longitha okakalata kawo . Oya ndhindhililka aantu taya kanitha oshindji oshoka ohaya landa shaashoka. Ngaashingeyi omuntu okuna okutegelela konima yesiku opo ilikolela shoka ahala. Shika oshaningwa opo apewe ethimbo lyagwana lyokutala oshinima ngele okweshi pumbwa tuu, notashi kwatha oshigwana opo kaashi kale moondjo.

Aakwashigwan otaya kumagidhwa opo yakale yakotoka una taya tulapo omaindilo gomahala ngono taya dhiladhila oku katalelapo. Oshili shina oshilonga oku konga omahala shi ikwatelela kwashono wuna mondjato, ihe ombiliha otayi ningitha aantu ihakanwa yuukengelela. Oombotsosto odhili tadhi longitha omauyelele konyala gafathana nangono gomondjila notashi pula eitulemo opo wukale weshi konakona, nombanga yotango yopashigwana otayi kunkulile aakwashigwana yakwatathane naawiliki.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi ka gandja olupandu ku kehe ngoka taka kutha ombinga medhiladhilandunge ndyoka a tulilepo aahingi yomakambamba . Ngono wa hala oku nyanyukilwa pamwe nayo , owa tegelelwa wu kale wa mwetha omahooli nokakalata hono koku landa nando kakunasha ngoye wu fute nale , ano hono koondjo opo wu kale wi imonena omahooli gokomweedhi ga mbalipalekwa unene pethimbo ndika lyomatango omanene. Owuli wa tegelelwa .

Elongo ota li humu komeho nawa uuna ta li pewa omayambidhidho oku ziilila kiitayi ya yooloka, yo aalongwa ya pewe iizemo yili nawa, oya pumbwa oku kala yena iikulya ya vele oku mona oonkondo neyitulemo mo ku lesha. Ombaanga yedhina Bank Windhoek oya gandja omakwatho kooskola moshilando pangelo, ngaashi omatete, nosho woo iipumbiwa ya kehesiku yokomalutu mwa kwatelwa ooloolona nomagadhi. Nonando haayehe ya pumbwa omaludhi geli ngeyika, oshili wo uuntsa kwaamboka yomomidhiingoloko dha yooloka.

Kehe omuntu oku na okukala e na oompango dha nkene ta sile iisimpo ye oshimpwiyu. Na tseye kutya opoompito dhini a pumbwa okukala a longitha oshimaliwa she note shi longitha momwaalu gu thike peni, oshoka ngele iho ningi omalandulathano giilandomwa nena otashi eta wu kale ho longitha oombongo dha piitilila naashika kashi na esiku nashi ku fale komeho. Oyendji otaya nyengwa okukwata nawa iiponda yawo nokuli taye yi longitha miinima yaa na oshilonga ngaashi omalovu.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek oya kutha esiku, opo aaniilonga yawo ya ka longele pomahala mpono tapu adhika aantu oyendji ngaashi moondoolopa nelalakano ya thikithe omayakulo gawo nosho omayambidhidho ngono omape koshigwana; okugandja elongo nkene ye na okutuma oshimaliwa kongodhi noshowo okuninga omaindilo ge na sha nomayambidhidho goombongo. Oya kunkilile oshigwana opo ya kale ya longitha epandja lyokutala omudhengi, opo ya kale ya gamenwa kokuyugwa iiyemo yawo.

Ombanga yedhina Standard bank oyili tayi gandja omakwatho koskola yaDagbreek moshilandopangelo. Oku kala nuuwegame kashishi uuwehame nokashina esiku shika kale etompelo moku kala ino kutha ombinga momaudhano goshilongo. Ekotampango lyoshitunda shaNamibia olyili tali popile uuthemba waakwashigwana mbono yena omaunkundi opo yakale ya yalulwa noya kale yena oonkondo dhoku ninga nenge oku kutha ombinga miinyangadhalwa ngashi aantu ayehe. Aantu mbaka oyeli taya mono elongo nolundji okwa dhi dhilikwa aanamagano noye na ondjungu miilonga.

Oshimaliwa shoka shoeuro osho shimwe sha tseyika nawa shi na ongushu shi vulithe iimaliwa yilwe ngele tashi ya pomangeshefelo, okutya okulanda nenge okulanditha piishiindalongo aluhe osho shi li pombanda. Okutumbula ngaashi Australia, Bejium oyo yimwe yi li melongitho lyiisimpo mbika. Omolwa ongushu yi li nawa, ngaashingeyi oya nduluka omathelegatano gefo, onkene iilongo oya konga ondunge opo pukale epingakanitho lyiisimpo ngele to yi koEuropa, omolwa eyooloko pokati koombongo ndhika.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi kunkilile oshigwana opo shi kwatathane niitayi mbyoka yi li popepi nayo kombinga yomapulapulo shi na sha niipambele yombaanga. Shika osha holoka konima sho aantu oyendji taya nyenyeta, omolwa ekanitho lyiiyemo yawo okupitila momikalo dhokukengelelwa. Oya gandja omakumagidho, opo oshigwana shi kale hashi pula omanga inashi andjakaneka uuyelele wuukalata, oshoka oombotsotso otadhi longitha omikalo kehe okukala dha sindana.

Ombaanga yedhina Standard oyili tayi longo nuudhiginini oku gandja omakwatho kaayakulwa yawo ngaashi tashi vulika oyeli yanduluka omikalo odhindji okutuma oshimaliwa pamukalo gongodhi natango onkene yeli noku gandja oyeli yi ipyakidhila noku gandja koshigwana omolwa iikengelela mbyoka ya andjakana moshitunda. Otaya kunkililwa woo yakwatathane nombelewa.

Ombaanga yotango yopashigwana oya kala yiipyakidhila ethimbo nuule oku gandja omauyelele ngono genasha nuukalata wombaaga. Oya kala nokulombwela aakwashigwana ya kale taya kwatathana nombelewa, opo shi kwatathane nombelewa noshi yande okupula omakwatho kaantu Kaye yashi shinasha noshimaliwa. Uudhigu mbuno owa kala unene wa taalela aakokele. Oyayi kunkilile aantu ya kotoke kaya landule omapopyo go komalungula yi ikaleke kokule noku keengelelwa.

Ombaanga yoNedbank otayi halele aaniilonga noshowo aayakulwa yawo esiku lyohole lya yambekwa. Oya tulapo omikalo dhokukwathela pashimaliwa, opo aantu mbono yeli mompubwe ya kale ya ninga omayindilo shaashi ombaanga yo yavule okukatyapula pamwe naapambele yawo. Unene muAfrica esiku ndika olya talikako lyaayihomboli nenge mboka mohole nohaya paathana omagano ngaashi oongala onga endhindhiliko lyohole.

Ombaanga yoNedbank ongaashi oombaanga oonkwawo oyili tayi tsakaneke omashongo kiikengelela onkene otayi kunkilile oshigwana, opo ya kale yatalulula oombapila dhawo dhomagfutilo. Oyendji mbono ya ningi iihakanwa oya kengelelwa noombapila ndhono kadhishi dho shili nomishangwa dhika ihadhi kala dha yooloka unene. Shino osheeta onyalo yokulesha nokumona omapuko onkene aantu otaya kunkililwa opo yakale yakotoka.

Owu li wa hala okutameka ongeshefa yoye nenge wa tameka, ihe oto nyengwa okugwanitha ayihe molwa oshimaliwa shoka ihashi gwana nolundji oto iyadha muunyengwi wu ninge ehala li monike nawa wu gandje uukolele kaatalelipo nosho wo egameno lya gwana nawa? Hulitha po omamono giihuna e to kwatathana nombaanga yedhina Nedbank yi wape yi ku pe omayakulo gopashimaliwa. Tula omangeshefelo goye ponkatu yopombanda, ngoye wu tyapule iizemo yaa shono we ya po na sho.

Nopethimbo ndika lyomatango omanene, ombaanga yedhina Bank Windhoek oyili tayi halele aayambidhidhi yayo evalo lyomukulili lina elago nolya yambekwa, omolwa oondjila oonde dhono aakwashigwana haya kutha opo yaka tyapule pamwe naakwanezimo yawo kutya omomagumbo nenge okoofaalama, onkene ngaa natango tayi nkunkilile aantu ya kale ya gamenwa ngele tashiya puukalata wayo wombaanga oshoka iikengelela otayi indjipala.

Ombaanga yotango yopashigwana onkene yi lilepo oshigwana noku ya etela omauwanawa mpono ye li . Oya kutha onkatu opo yi ka gandje omauyelele ngono ge nasha nombaanga nosho woo omayindilo gopashimaliwa shaalongwantu kiiputudhilo ya yooloka moshilando pangelo. Nethimbo oku tameka pomulongo nambali, gomokati komutenya nuuzimbukilo opo ne yokomatango. Okuza momasiku gatatu sigo gane gaMaalitsa , otaya adhika moshiputudhilo shinene sha UNAM, ompanga okuza momasiku gatano sigo gahamano okoshiputudhilo shono oshinene shedhina lya fupipikwa NUST.

Mbono ya li aakuthimbinga oshowo aasindani muudhano wokuhinga uuthanguthangu oya li ya pewa omapandulo kombaanga yedhina NEdbank. Omaudhano oga li ga ningilwa kondoolopa yaLiindili. Ngono a kutha po onomola yotango okwa yambula oshimaliwa shoodola dhaNamibia omayovi gaheyali komutse nomutiyali ta mono omayovi gatatu nomathele gatano naangu e ya omutitatu okwa pewa eyovi nomathele gahetatu. shino oshi li etsomukumo kukehe ngono a hala a kale ha kutha ombinga.

Owakala ethimbo nuule walimbililwa omolwa iilandomwa tayi yonuka shaashoka kuna sho to talelekitha nasho? Meyambidhidho lyombaanga yotango yopashigwana owa etelwa oshitalelekithi shono shoolita omathele gatano shedhina multi mode chest freezer, oyili ya kuluka mondando sho ya ningi oodola omayovi gaheyali omathele ga hetatu nomilongo omugoyi nomugoyi yaza komayovi gahetatu omathele gatatu nomilongo omugoyi nomugoyi. Yitalela po manga oondando inaadhi lunduluka.

Kapuna oshinima oshiwanawa no tashi nyayudha shafa okukala wi ilokolela olukalwa lwoye, kashina mbudhi kutya owa longitha omukalo guni . Ombaanga yedhina Nedbank oyili tayi gandja omikuli kwaayehe mbono yahala okulanda omagumbo noya kale yamanguluka yeli ku yo yene. Talela po ano oshitayi shino etitano kehe pohetatu yongulonene noshowo po ne yokomatango, omanga omasiku omilongo mbali nagane gaApilili omvula oyo tuu ndjika inaaga pita.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana oya tula po ondunge nosho wo oompango oompe, opo kehe gumwe a kale ha tegelele uule wesiku, opo a wape okulongitha omukalo ngono gokupingakanitha okakalata ke kombaanga okulanda. Esiku lyu udha oli na okupita po, opo wu kale wa pewa natango epitikilo lyokulanda iinima yomwaalu ogundji. Omapulo noshowo omagwedhelepo kwatathana nayo koonomola dhombaanga 081 9536262.

Omaudhano ogendji konyala ngashingeyi ogeli taga humu komeho, oku pitila mo mayambidhidho ngono haga mono oku zilila kiitayi mbyono iinene moshilongo. Ombaanga yotango yo pashigwana oyili ya gandja omakwatho gomizalo kongundu yuudhano wo koonyala, omolwa iiyemo iiwanawa nosho wo ekutho mbinga lyawo kondje yo shitunda lyili tali etitha oonkondo. Nokutula oshilongo pondondo yili hwepo, uupale ohawu kala wa silwa oshimpwiyu. Naantu haya zi koombinga noombinga ya tale.

Ombaanga ndjono yedhina Nedbank oya gandja omalupandu kaakuthimbinga methigathano lyokuhinga uuthanguthangu moshinano shookilometa ethele. Oshimaliwa shomwaalu gwa tumbulwa osha li sha pewa ngono e ya ponomola yotango, omutiyali nosho wo omutitatu. Momasiku sho ga li gaali momwedhi omutimulongo nagumwe omvula ya ziko. enyakwa ndyono lya thigi po ayehe olya mono N$ 7000, ehala tiyali olya mono N$3500 naa ngono a nongi omutitatu okwa yambula N$ 1800.

Momasiku shotaga ka kala ga4-7 komwedhi Apiilili omumvo 2024 otaku ka kala uudhano mbono uunene tawu kutha ombinga mokuyoga iinano iile notau ka dhanena kehala ndyono hali ithanwa kutya Olympia public Swimming pool. Okapale oko hono kakehe gumwe nokakena oondjindikila onkene owa tegelelwa opo wu kalengono taka sindana niitsa oyindji nota ka pewa omapandulo giilonga ye.

Ehangano enene lyokulonga oongodhi, lyedhina Samsung, oli li lya nduluka eshina lyokuhoha ndoka li na ondjudo yi thike po kilogalama hetatu. Ngaashingeyi olyo li li lya tulwa mofanditha tali adhika ashike koondola omayovi ga heyali omathele omugoyi omilongo omugoyi nomugoyi, lya za koondola omayovi ga hetatu omathele ga heyali nomilongo omugoyi nomugoyi. Ombaanga yotango pamwe nongeshefa ndjika oye ku etela ayihe kombiliha.

Aakuthimbinga methigathano po ndono lina sha nokukala wii monena omayambidhidho gomondjila yoye ya kehe esiku noshiyenditho shoye. Ngaashi oofuto dhomaholi, iitopolwa yohauto, koku tumbula oombiliki nayilwe meni nokombanda. De Jager, Ndafediva naGawanab, oyo yeli aasindani aanelago. Omukalo gwatya ngeyi oguli tagu kwathele pethimbo ondjato yoye ya nkundipala nokugandja aapangeli uuna oshitukutuku sha gomboka.

Owa kala ethimbo nuule iti kootha, omolwa oondando dhomagumbo dhi li pombanda? Ombaanga ndjono onene muAfrica nohayi kwathele aakwashigwana okukandula po oompumbwe dhawo, yedhina Nedbank otayi tseyithile ayehe mbono ya hala omalukalwa, opo ya matukile piitayi yawo pethimbo ndino lyomatango omanene nokukutha omukuli gwegumbo ndyoka lyondjodhi yoye. Manguluka e to talele po ombaanga yawo, opo wu kale wa futa nale.

Aantu oyendji ohaya longitha oombongo dhawo pambambo. Ohaya landa kehe shoka shili komeho gawo yo taya dhimbwa ayihe yi na oshilonga . Ninga omalongekidho goshimaliwa shoye manga ethimbo lyomatango omanene inali thika. Ngele oto nyengwa okutopola iiyemo yoye ombaanga yotango yopashigwana oyi na ohokwe moku ku kwathela nokusiikilila iisimpo, mbyoka to ka longitha monale no itoka pitikwa okuyi kutha ko manga omasiku nga mwatula po inaga pwa ko .

Mositola odhindji ngaashi ndhono hadhi landitha oongaku ohadhi kala dhi li pamaludhi ogendji ga yooloka. Ohapu kala dhimwe po kaadhi li muupakete nelalakano lyo ku ulikila aalandi omaludhi ngono ge li mo. Aantu ohaya holokele mo nduno momwaalu ogundji, okugandja eyambidhidho noku i kongela iizalomwa yawo yokoompadhi. Ohamu kala wo aayakuli pomafutilo, oshowo mboka ya kamutumba ya tala onkalo yaa mboka ya hala oku ikuthila.

Ehangano lyokunduluka oongodhi lyedhina Samsung olya nduluka eshina lyokuyoga ndyoka li na ondjundo yookilohalama hetatu (8 kg). Ngaashingeyi olya tulwa kofanditha, sho tali adhika ashike koN$ 7 999, lya za koN$8 799. Hulitha po omukalo gokuyoga noonyala, oshoka ombaanga yotango yopashigwana nongeshefa ndjika oya uvu ekemo lyoye.

Eshina ndyoka lyokukukutika nosho wo okukutha ontsi pomahala unene megumbo lyedhina "Karcher Wet and Dry Vacuum Cleaner" melaka lyokohi yomeya, ngaashingeyi otali adhika kondando yi li pevi. I likolelela oshiopalekithi shika koodola dhaNamibia eyovi limwe omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi (N$1 799), omanga lya kala li na oodola dhaNamibia eyovi limwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi (N$1 999). Ombaanga yotango yopashigwana onkene yi ipyakidhila okugandja ehumokokeho moshigwana.

Ombanga ndjono yedhina Standard bank oyili tayi kunkilile aakwahsigwana opo ya kale nokudhengela noshowo okuthika pombanga, opo ya yande omikalo dhono dhoku futa shaali paveta. Ninga omakwatathano nomukuluntu goshitayi ngoye wu kale wa mona uuyelele wo lela. Natango otayi indile nokukumagidha aakwashigwana opo ya lopote iilonga yuulingilingi taa tsakaneke, oshoka osho ya gamene kwaamboka taye keyaadha muudhigu onga mboka womakengelelo.

Ongodhi ndjono haku ti oshihape omulongo nahamano, ngaashingeyi otayi adhika kombiliha lela , sh0 tayi tyawa owala N$ 21 999, omanga ya li N$ 23 499. Ongodhi ndjono yomathano ge li gatatu ano yesiga yuunene woo 128 GB, oyi li kofanditha nowa tegelelwa wu kale wi imonena yoye.

Ehumokomeho olya endela pamwe nomalunduluko ogendji. Omikweyo ndhono aantu ya kala mudho ethimbo nuule, opo ya nane nenge ya tume iisimpo, osho sha thiki pehulilo. Ngaashingeyi oto vulu okutuma oshimaliwa kungoye mwene, ihe omomwaalu gwa ngambekwa. Ombaanga yedhina Bank Windhoek naadhihe dhomoshilongo otadhi longitha omukalo nguka nohagu ningwa oshali shaMuhongi. Naangono ku na ontseyo nomukalo nguka omupe inoo pumbwa okutila, oshoka owa longekidhilwa aakwatheli sigo to pukuluka.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kumagidha ayehe mboka ye na oongeshefa, opo ya longe neitulemo yo ya vule okuya kwathela okuyakomeho nokuyapa omikalo dhokukoleka iilonga yawo ngele taya nyengwa. Oya tegelelwa opo ya kwatathane nombelewa ngele tashi ya peyambidhidho enene lyoshimaliwa, opo omangeshefelo ga ninge elunduluko. Kuuyelele wa gwedhwa po mbono ye na ehalo naya kwatathane kongodhi 061 2998883.

Epandja lyoka li ipakidhila nokugandja omayamukule mu kehe shoka tashi pulwa nondjili ngashi ngeyi tali longithwa ku kehe gumwe. Okwa dhi dhilikwa aluhe tali gandja omauyelele gomondjila, ombanga yedhina Standardbank oyili tayi gandja omanyenyeto gawo noku tseyithila oshigwana kutya opuna shoka kashili mondjila sha popiwa kepandja olo tu ndjoka noye uvite otashi pukitha, onkene onawa ka shitulwe miilonga naantu ya kwatathane nombelewa ya kale ya yelithilwa.

Aakwashigwa oya mona omapukululo ga gwana ngele tashi ya pomakengelelo, nonando haayehe. Oyendji ngaashingeyi oya tseya shoka kaaye na okugandja komuntu, ngele taye ya puukalata wawo wombanga. Otaya kumagidhwa opo ya longithe omadhiladhilo gawo ngele oyi iyadha taya kotokelwa nokulongitha omakwatathano kehe mokulopota iiningwanima, opo ku wape oshigwana shi kale sha gamenwa. Ngele otatu kondjitha pamwe iimbuluma, ayihe otayi kala nawa.

Ombaanga yedhina Nedbank oyi li ya nduluka okakalata hono okape, kokulanda, noshimaliwa tashi kuthwa ko pethimbo olyo tuu ndyoka. Oke na ihe omauwanawa ogendji koshigwana unene pethimbo lyoshilongo shi li shi iteyelwa kiikengelela. Otaka kwathele nokuganda omikweyo uuna aantu taya nana oombongo, oshoka ngele owe ka likola, oto yi owala wa ukilila paakwatheli naashono wa hala. Mbono ye lile po okuyakula itaya mono uupitilo nuupu, oshoka nande oye ku kutha okakalata, kaye na uuyelele wako.

Nopethimbo ndjoka lyonkalo yombepo ya pupyala onkene ombaanga yotango yopashigwana tayi lombwele oshigwana shikale sha mona egameno lyopashimaliwa. Uuna wakanitha nenge wa yonenwa oshinima shoye ombaadhilila ohaye shi shunitha nepingakanitho yoshimaliwa. Owategelelwa nduno opo wu kwatathane nayo konomola 061306081 ngoye wumone omayamukulo noku ninga omahogololo oshoka oyili hayi gandja ya yooloka

Ombaanga yedhina NEDBANK oyili ya kutha oongaku koompadhi sho iikengelela nekanitho lyoshimaliwa lya indjipala moshigwana ngaashingeyi. Onkene, oya tokola opo ya longe okakalata hono haka vulu okulongithwa okulanda, niisimpo otayi kuthwa ko kombaanga ethimbo olyo tuu ndyoka, elalakano opo aantu ya keelelwe opo kaa ninge iihakanwa yoombotsotso. Otaka gandja omauwanawa ogendji noshowo emanguluko nokuganda omikweyo uuna taya nana oombongo.

Oositola odhindji ngashingeyi ohadhi gandja omayambidhidho giilandithomwa yo maludhi kehe. Ohaya tala koompumbwe dhoka dhi niwe koshigwana po mudhingoloko. Aantu ohaya holoka nduno oku landa, aayakuli ohaya kala ya kuutumba ko malandithilo gumwe nenge ye vulithe pu yaali. Uuna ya kulula ondando aayambidhidhi oha yedhi mono oku pitila mongodhi komalungula. Ohaya longekidha nee iilandomwa ngaashi ominambo, omagadhi go kolutu gomaludhi ga yooloka no malovu na yilwe.

Oshi li esimano okugandja egameno kaanegumbo omanga ye li momwenyo, opo ngele pwa holoka uudhigu ayihe oto vulu okuyi kandula po. Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha, opo ngoye ngu inoo shi ninga wu kuthe onkatu wu shangithe aapambele yoye nekwashilipaleko uuna ya mana oondjenda. Tuma oshitya efumviko ko 34778, e to kala ho gandja oshishona sho N$ 35 omwedhi kehe.

Iitopolwa oyindji yoshilongo, oyi li hayi longekidhile omalandithilo gokomumvo, ngono haga ithanwa Trade Fair. Mbono ye na oongeshefa naambono ye na omadhiladhilo gokutameka omalandithilo, oya tegelelwa opo ya ninge omaindilo nokushangitha omahala gawo kiipindi, mbyono tayi ka kala koRundu. Ombaanga yedhina Ned bank, oyi li tayi kutha ombinga mokukwathela moompumbwe dhoshimaliwa kwaambono ye li taya nyengwa, ihe oye na ehalo lyokukondjitha oluhepo. Konga omukuli nayo, e to patulula omiyelo shoye dhesindano.

Ehala ya lyela nolya silwa oshimpwiyu olyo uukolele nombili kaanegumbo. Iipundi yokukuutumba yalongwa pashinanena nosho wo uukuusinga womalwaala ga faathana. Uunongo owa longithwa okutula mpono to egamene omutse, omamate taga monika gafa okangwena notaga hokitha nokuhila aalandi. Ninga egumbo lyoye tali monika nawa noshiholelwa kaayendanadjila, opo ya vule ya ka ninge nawa omahala gawo.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek oyi li tayi longele kumwe nelongitho nenge nenduluko lyoonkondo ndhono dhetango. Ngaashingeyi moshilongo omu na oopoloyeka omilongondatu nambali ndhono dha kwathelwa okupewa oombono, opo yi hume komeho. Mbono ye na ontseyo otaya kutha ombinga, opo ku hulithwe omikali dhimwe noonkondo, oshoka odha nika oshiponga keshito nosho wo kaakwashigwana mbono ye li popepi noopoloyeka ndhino. Oshimaliwa shoomiliyona omilongondatu nayimwe osha gandjwa.

Momasiku omilongo mbali na ga ne ga kotoba sigo esiku lyotango lya novomba ota ku ka kala oma landilithilo gowina koshitopolwa sha Rundu. Oondoolopa odhindji ngaashingeyi odhili ha dhi kutha ombinga momangeshefelo goludhi ndoka nakehe ngono ena ehalalo lyoku landitha momasiku ga tumbulwa, okwa tegelelwa opo akale iishangitha opo akale apewa oka tala mpoka ta ka landitha iilandithomwa ye. Ombaanga yedhina Nadbank oyi li ya pyakudhukwa oku kwathela oshi maliwa kwaamboka ta ye ki iyadha momaunyengwi.

Pethimbo ndino lyomatango omanene, owa tegelelwa wu kale wa longitha okakalata koye hono koondjo kombaanga yotango yopashigwana. Ondando yoye yokunwetha omahooli otayi ka holoka po lwiikando iyali omwedhi nguka, ngele wa longitha omukalo ngono gwokupingakanitha nokakalata hono kokulanda momwaalu gwa ngambekwa. Nwitha nena, ngoye wu fute nale. Omagwedhelepo, kwatathana nayo kongodhi onola, ohetatu, oyimwe, omugoyi, ntano, ndatu, hamano, mbali, hamano, mbali.

Olundji mboka haya ende yatya iimaliwa moondjato ohaya ningi iiha kanwa yikengelela noombotsotso iha dhiya kala kokule noshe etitha yakanithe oshindji . Oombanga ndjono yatango yopashigwana oya hulitha po omukalo ngoka oshowo omukwashigwana ngaashi ngeyi amono ompito yoku landa nokakalata kombaanga. Oshinima shatya ngeyi osho owu wanawa notashi kanitha mboka ihaa kala yahala okwii longela kuyo yemwe ne. Hulitha po oku kala wahumbata oshimaliwa talongitha oka kalata .

Ongeshefa yedhina Nictus otayi gandja omayambidhidho kaalandi yawo manga omwedhi Apilili inagu sa. Landa noshimaliwa shongushu yoodola omayovi gatano gaNamibia koomuma toshi ningi nokakalata koye kombaanga yotango yopashigwana okukutha shono wa hala nena ngoye to ya wu fute nale. E to ningi gumwe gomwaa mboka taya ka ninga aasindani aanelago mokukutha ombinga, iilandomwa yoye tayi thindikilwa shaa mpoka wu li, ano ino pumbwa okulimbililwa nokungambekwa oku ilikolela ayihe wa hala.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi halele aayambidhidhi yawo evalo lyomukulili lina elago. Pethimbo ndika lyomatango omanene oshigwana ohashi zi kooha nooha dhoshilongo oku ka nyanyukilwa pamwe naakwanezimo yawo noshowo ookahewa, onkene natango tayi kunkilile opo aantu ya yande oku gandja omauyelele gawo ku kehe omuntu to adha, oshoka oombotsotso ohadhi kala dhi i pyakidhila ngele tashiya pehulilo lyomvula.

Ombanga ndjono yoshilongo oyili tayi gandja omakwatho goshitopolwa shono shili shi ipyakidhila nuunamapya nunimuna, otayeshiningi nduno nelalakano opo ya nkondopeke komeho melongo lyiikulya miikunino oshoka oshili onga thimba yina ongodhi koshitunda koshigwana noshowoo koshigwana nosho woo piishindalongo nge tashiya poku eta eliko. Oyili ya yambidhidhanoshimaliwa shithike poomiliyona hamano dhono dhapewa oopololeka dhili heyali. Aanashilongo ohaya kambadhala oku kutha iikwamboga yawo momwidhi.

Ombaanga yotango yopashigwana opamwe nostola yedhina Nitus odhili dha kulula oondando dhiilandithomwa ngaashi omakopi gokolusheno, ngashingeyi ogeli taga adhika kombiliha lela . Ekopi ndjono hali ithanwa Kenwood Elementa melaka lyokoshomeya lyo litter 1.7 . Olina owala N$599.00 lyaza ko N$ 719.00 . Matukila poostola dhoNitus ndhono dhili popepi nangoye to ilikolele oshipupyalekithi shoye.

Ombaanga yedhina Starndart Bank onkene yina oshigwana komitima noyaninga onkambadhala opo yigandje omauyelele kaalanduli yawo. Omolwa iikengelela ya indjipala ngashingeyi otayi kungilile aakwashigwana yahulithepo okugandja omauyele gawo guukalata. Natango oya holola nkene yuuva ekemo lyaakwashigwana unene mbono yahala okutameka ongeshefa nosho woo okulanda omagumbo kutya oya manguluka okuninga omaindilo nombaanga, noya tegelelwa opo yakundathane omikalo dhokushunitha iisimpo.

Yimwe yomoombaanga dhaNamibia yedhina Nedbank otayi kunkilile aantu opo yakale megameno noyagamena omauyelele gawo unene guukalata. Aakwashigwana otaa longwa ndjoka yokulongitha ondunge ndjoka yokuulika edhina lyanakudhenga opo yayande omakengelelo, oshoka ngaashingeyi oombotsotso odhili tadhi longitha omadhina giitayi mbyoka yewete kutya oyasimana okuuva moshigwana, ohaa popi kutya otaaziilile kombelewa yontumba noyahala uuyelele.

Ombaanga ndjono yaNamibia yedhina Bank Windhoek, ngaashingeyi oya andjaganeka iitayi yawo, opo yi vule okuthikitha omayambidhidho gawo kwaa mboka ye ga pumbwa aalanduli yawo. Monena otayi adhika moondoolopa adhihe ndhoka omulongo dhokonooli ngaashi: Tsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati North nOshakati Santorini Service. Tondokela poombelewa dhawo ngoye wu kale wa mona eyambidhidho kwaa shono wa kala to kongo.

Kala wagamwenwa ngoye kotokela iikengelela yoludhi kehe uunene yopashimaliwa. Iiyageka okupulakena oohapu okuza kaantu mboka inotseya oshowo, longitha okakalata koye kombaanga uuna tokalanda. Oshigwana otashi kumagidhwa shaalandule omapopyo okuza komalungula ihe naya kwatathane naayakuli moombelewa. Ino kutha po ongodhi uuna todhengelwa koonomola kudhishi. Oto kunkililwa wukale watula epandja ndono hali ulike edhina lyanakudhenga mongodhi yoye.

Momasiku shotaga kakala 14 sigo 15 gaNovomba 2025 ombaanga yotango yopakwashigwana otayika gandja omakwatho agehe gokusiikilila oombongo, kwaamboka yahala okutalela po oshikondo shika tashi yambidhidha oshikondo shomawukolele ngaashi okupatulula ombaanga opamwe nomapulo goludhi kehe gokutaandelitha oshimaliwa sholudhi kehe kepandja lyawo naangono woo nangono homono pokulongitha ongodhi tashikadhanenwa pohotela yamee Julia.

Opuna omukalo ngono omupe gokulonga osikopa yoku tetekwa iikutu .mongashingeyi aantu ohaya longitha uumbamba mbono uushona wopokati. omutungilo aguhe gokombanda oha gukala gwa hongwa moshi pilangi , nomeni ohamukala mwa topolwa opo mu wape mu tentekwe nokukwatha shoka shili meni opo kashi gwemo . Uumbamba wuli meni utatu ta wu hokitha okutala noku holola nkene aanongontu taya dhiladhila kondje yepakete okunana aalandi.

Oshikumungu shono shopashigwana shina sha nenge tashi dhana onkandangala niinima ya ninga uulingilingi moshimaliwa, okunana nenge okutumina iisimpo shaali palandulathano, oshili sha gandja epitikilo nokuyambidhidha ombaanga ndjono yedhina Standard bank , shina sha noshiyongalele shono ombaanga ya longekidha omvuka ya ziko, shino oshali sha ningwa omolwa ekotokelo nekanitho lyoshimaliwa lya indjipala ngashiingeyi na oya hala omukalo gwokuhulithapo iikulumuna yoludhi nduka.

Omasiku sho gali omulongo nahetatu gaFebluali omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano, ombaanga ndjono yedhina Bank Windhoek oyili ya gandja oshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi omathele gane kehangano ndono hali dhana naambono ye hole okudhana omeya, ano kaayogi. Uudhano mbuka owuli hawu kutha ombinga piishiindalongo naamboka haya endele pamwe nayo, oyali yu uvite etumba noshimaliwa osha tulwa ethaneka komukuntu gombelewa.

Mbono yena omaunongo oyeli ya etapo omukalo omupe go ku longa uutaafula wokulila, woku tenteka nosho wo iipundi yi kale tayi monika dhingi. Hano shino oshimwe sho ku ninga egumbo lyoye li kale tali monika nawa unene mondunda ndjono yokunthikila aayenda. Ohamu kala uumeno womwenyo, iinima mbyono yafa uudhanithitho wa longwa pa mukalo go ngeleki unene ngele wa tala oko makende. Na ayihe oya tulwa po nelalakano ehala li kale tali hokitha.

ombaanga yedhina Bank Windhoek oyili tayi ulike enyanyu nolupandu komukalo ngono omupe okunduluka oonkondo dhoketango. Shino oshi li esimano enene negameno keshito molwaashoka ihashi eta omiyonena dha sha. Ngaashingeyi oshilongo oshi li shi ipyakidhila nompangela oyo tuu ndjoka oshoka otaya kondjitha ehulithepo lyokulongitha oonkondo dhilwe ndhono dha tseyika hadhi luudhike ewangandjo nodhili oshiponga kaakwashigwana mbono ya tungila popepi.

Ombaanga yoNedbank oyili yagandja omakwatho gaahingi yuuthanguthangu. Mboka yali yakutha ombinga oyali yapewa olupandu lwiimaliwa . Aamati oyali yathigathanapo miinano yookilometa ethele. Shika oshaningilwe momasiku gaali gaNovemba omvula yaziko. Esiloshimpwiyu ohali pewa aakuthimbinga shoka shili tashi hokitha. Kuudhano owali wakutha ombinga kondje yoshilongo noshili sheetitha iimaliwa moshilongo .

Monena oostola adhihe konyala ohadhi landitha omizalo dhomaludhi agehe giikutu yoshitate oshowoo dhoshimeme, aantu ohaahogolola po mbyoka yuuvite kutya otayi monika nawa kuyo. Iikutu ngaashi ooshuta momalupe gayooloka noombulukweya nayilwe, ngele tonyengwa okumona shoka tashi ku opalele owa manguluka okupula aakwatheli notaye kupe uuyelele kwaashono tokongo.

Oombaanga yo pashigwana oyili ya hogolola omahala gomayinyanyudho ngono haga monika nawa kamana. Opo ga ninge oshihogololitho shaa mboka taya ka kala ya sindana, to futilwa ondunda yoku lala uule wo shiwike, oshimaliwa shithike pomayovi omulongo nantano kehe limwe. Owa tegelelwa opo wu kale wa kutha ombinga omanga omasiku omilongo ndatu ga Novomba inaga pita. Shi ninga nena noku mona omauwanawa ogendji oku pitila pamukalo ngono gombaanga ndjono yo Platinum Lifestyle account.

Ombaanga yo Bank widhoek otayi tseyitha omaudhano gokoompadhi ngono taga ka kakala ko ndoolopa ya Keetmanshoop mokapale ka Westdene. Shika otashikakalako momasiku omilongo mbali naheyali sigo omilongombali nomugoyi omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano. ano ototseyilwa opo wu shangithe ongundu yoye opo wukuthe ombinga muudhano mbuka

Ombaanga yotango yopashigwana nonando oyi li ya gandja uuthemba kaakwashigwana ya ninge omayindilo gopashimaliwa uuna taya landa omagumbo nenge taya tameke ongeshefa opu na omikalo ndhono ye na okukala ya tula miilonga, unene ethimbo oombongo dhi na okukala shunithwa. Onkene otaku kunkililwa, opo wu kale wa pula iisimpo uuna sha pumbiwa nonelalakano okukala wu na aantu komutima, oshoka opu na yamwe taya ka pumbwa omakwatho nongele ino shunitha nena itaya mono omayambidhidho.

Kapuna shikukutu ihaashi hulu. Aakwashigwana oyeli megwagwano enene omolwa iikengelela mbyono yili tayi indjipala esiku nesiku momikalo dhayoloka. Ombanga ndjono yedhina Standard Bank nande oya kala ethimbo nuule tayi komangele kombinga nkene aantu yena oku kala ya gamenwa koombotsotso, onkene natango yeli yu uvite kutya osha pumbiwa noshina oshilonga oku popya kombinga yiihuna mbika shampa ya mono ompito. Iyutha komalombwelo eto kala wa gamenwa.

Ninga omapekapeko kombinga yaalandi omanga ino tameka ongeshefa yoye. Tala shono y hole, opo wu vule okuya etela iilandithomwayili nawa . Dhindhilika onkalo yaakwashigwana oyo yuuthe ondando yiilandithomwa pamwe odha pumbwa okushuna pevi nenge okudhi londeka. Oompumbwe yaashoka yena nongele shono tolanditha oshi li tuu pethimbo naakwashigwana iyena tuu ohokwemokushilanda. Tulako edhindhiliko lyongeshefa yoye ngoye to tseyitha iipindi yoye.

Uuna ethimbo lyokwenye lyathiki aanafalama ohaya longo nuudhigu okupalutha iimuna yawo. Yimwe ohayi si oshoka kapena uunapelo, mbono yena iigunda ohaya thigwa noomwenyo dhaziyalala noongeshefa ohadhi shuna monima ohashi kala oshidhigu, opo ya thikame po natango. Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile ayehe mboka ya hala okushuna koonkalo dhawo ya ninge omayindilo, opo ya kwarathane nombelewa yakuthe omikuli shiikwatelela komatokolo gawo.

Ekopi ndono lyokolusheni lyedhina Kenwood Elementa melaka lyoshitakumi ndyono lina olita yimwe oshitsa heyali, olili tali tyawa kondando yili pevi mositola yoNictus. Olya kuluka okuza koodola omathele gaheyali nomulongo nomugoyi, ngaashingeyi otali adhika owala koodola omathele gatano omulongo omugoyi nomugoyi. Ombaanga yotango opwame niitayi yongeshefa ndjika oyeku etela omauwanawa shithike pondjato yoye.

Omapingakanitho goshimaliwa otaga adhika miilongo aihe konyala. Molwaashoka aantu otaya talelathanapo omolwa omaushitwe ngono gayooloka notaga hokitha. Iitunda mbyono hayi longitha iisimpo mbyoka haku tiwa Shillings ohayi pingakanithwa uuna taya ka talelapo hono haku longithwa Euro. Omathimbo gamwe oto gandja oshimaliwa oshindji eto pewa oshishona nenge togandja oshishona eto pewa oshindji. Omolwa ongushu dhiimaliwa dhino dhayooloka.

Ombelewa yokusiikilila iisimpo yoshigwana Standard Bank oyi li ye eta po omukalo omupe moka wa tegelelwa wu dhenge *140*6626 omukalo omupuupuka koshigwana ngono tagu ningwa okulongitha ongodhi. Edhiladhilo ndino otali vulu opo omuntu wu tume oshimaliwa shoye okuza kombaanga kehe nenge koshimaliwa shono wu na kongodhi okushitumina kombaanga yoye yaStandard Bank oshi li oshipu noonkondo.

Opu na omikalo odhindji ndhono to vulu okulongitha nokuninga egumbo lyoye li kale tali monika nawa. Uungala mbono womwenyo naamboka wa ndulukwa moonayilona owu li hawu longithwa okugandja ethano ewanawa, ngele wa tulwa momagumbo, moondunda ndhoka dhokuthikila noshowo moondunda ndhoka dhokulala. Ilandela ihe okanima koye kokutenteka hono ke li ka longwa pashinanena nokeli take ku kwathele mpoka wu na okutenteka okameno koye.

Iilonga ngaashi yaEuropa oyi na iiimaliwa shondando yu uka pombanda momangeshefelo shi vulithe shono haya landa nasho neyooloko lyoodola dhontumba. OUS$ oya talika oyo yi na yi li pombanda, ya landulwa koSingapre Dolla, Malaysian Ringgit te ya a landula iilongo iyali, oshowo oEuro yi li ya hugunina.

Omolwa ekwatathano ewanawa pokati kiilongo niilongo, oshe etitha opo oshilongo shetu shi kale hashi likola iiyimati nenge iikwamboga nokuyi tuma kiilongo yilwe nepingathano lyoshimaliwa shontumba. Bank Windhoek oku li ehengano limwe lyomomahangano ngono ge li taga hanganitha nokugandja euveko nkene epingathano ndika ta li gandja iiyemo yontumba moshilongo okupitila mehangano ndyoka lyoAfrican Continental Free Trade Area.

Ombaanga yedhina Standard Bank oyili yatulapo omikalo odhindji omipe ndhono tadhi kwathele aalanduli yawo mbono yeli yahala okutameka ongeshefa pamukalo gokukutha shono hashi ithanwa omukuli. Oyili wo tayi londodha aakwashigwana opo kaaya gandje omauyelele gawo guukalata wombaanga, omolwa iikengelela yili ngaashingeyi ya indjipala moshilongo. Oya tulapo omukalo ngono okutuma iimaliwa nenge okutuminwa oshimaliwa okuziilila kongodhi.

Elongo oli li oshipatululo shonkalamwenyo kokanona kehe, onkene ohashi kala enyanyu enene kaalongwa ngele aanangeshefa aanene taya kambadhala mpoka taya vulu, opo ya yambidhidhe osikola naashoka ye na po. Omolwa ehumokomeho, aalongwa oya pumbwa ontseyo miinima yopaungomba ngaashi ookompiuta, opo ya vule ya konge omauyelele giipambele yosikola. Omayambidhidho gopashimaliwa ohaga gandjwa koosikola ndhoka dha tali ka ko dhi li mompumbwe, dhi shiwe dhi gandje elongo ewanawa kaalongwa.

Okakalata kombaanga hono okape katseyika nedhina Debit card mewiliko lyombaanga yoNedBank okeli taka utha omayakulo ngaashi okuninga omalandelo okuziilila komalungula, taka gandja epitikilo wutale oshimaliwa shoye, okulanda olusheno nenge oshimaliwa shopangodhi nokukwatakanitha komapandja kehe nokutula pevi omikweyo dhokunana oshimaliwa, oshoka nokakalata hano owategelelwa wukale walanda shoka wahala mepingathano lyuukalata.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkulile ayehe mboka ye na ehalo lyokuya komafudho pomahala galwe, ya kala ya kotokela kaa ya landule shono taya lesha komalungula. Aakengeleli otaya kambadhala mpoka taya vulu, oshoka oya tseya nkene oshigwana shi hole iinima yombiliha. Nonando owa kala ethimbo nuule ho longitha ehala ndika, owa pubwa okukala wa tala nawa ngele nena opwe ya elunduluko ndyoka lye ku opalela, oshoka otashi ku kwathele wu gande okukala wa yaleka omahala ga puka ngoye wu kanithe oshimaliwa shoye.

Omawudhano ogeli oshitopolwa sho mayinyanyudho haga eta uundjolowele monkalamwenyo yomuntu noshowo ogeli omukalo goku gandja iilonga kaagundjuka mboka yena uunongo .Uudhano wokuhinga oombasikela nago oguli tagu humu komeho ,okukutha ombinga momathigathano go pondje yoshilongo shoka shili tashi yambidhidha eliko lyoshiwambo.

Ngoye Owuli oshilyo shoombaanga yedhina Bank Windhoek? No wuli wahala okutala shono shili kombaanga yoye ihe kunasha oshimaliwa sho kongodhi? Ehangano ndika olili lya tulapo omukalo omupe goku tala iisimpo mbyoka wu na kombaanga toshiningi koshali sha muhongi. Hakutala owala shono wunako ,otovulu woo okutala omusholondondo goshimaliwa wa longitha mo mukokomoko gwomvula shi ikwatelela woo koomwedhi ndhoka ngoye wa hala okukala watseya noshowo omayakulo genasha noshimaliwa shombaanga.

Ombaanga ndjono yotango yaNamibia yedhina FNB, oya tota po omukalo omupe ngono tagu kwatha mboka ye na omahalo gokutota po ongeshefa, opo ya pungule noombelewa dhawo. Shika oshi li tashi kwatha opo ngoye waa yone po oshimaliwa shoye nowu kale wa shunitha monima okuya komeho. Tameka ano omalandithilo goye pakwatathano noshilyo shika okupitila koongodhi dhawo, naashono hashi ithanwa kutya okandjato komapungulilo.

Opuna omahala ogendji ngono omuntu tovulu okuya ukamone ombepo ompe unene ohashi ningwa pethimbo lyomafudho ohaga kala ga longekidhilwa okanima ko ku yoga uuna wa adhika kuupyu nuupundi woku kuutumba wa dhingoloka nolundji ohapu kala owala aakengeli oshoka ohapu pula oshimaliwa. Oondunda dhokulala ohadhi kala dha longekidhilwa mboka yahala okukalapo omasiku gontumba niikulya ohayi kala ya longekidhwa woo.

Okudhilaadhila manga ino longitha oshimaliwa shoye, oshili omukalo ngono tagu ku keelele, opo wu ha longithe yaana iisimpo yoye miinima mbyoka yaana oshilonga. Ombaanga yedhina Bank Windhoek oyili tayi kumagidha aakwashigwana ya kale haya kwata nawa uushona yena, opo ga yande iinima ngaashi oku kutha omukuli kombaanga noku shunitha omauwanawa gawo monima. Omanga inoo landa ipula manga omauwanawa nenge omauwinayi taga vulu oku etwa kwaashoka to ilikolele, oshoka otashi ku thigi pomutenya ngele ino kotoka.

Oshiyenditho shina uukolele otashi vulu shi ku kalele ethimbo nuule noshowo okukupa egameno. Ombaanga ndjono yedhina bank Windhoek oyili ya tula po omukalo omukwashigwana ena okwiisindanena, okukala a kwathela opo oshiyenditho she shi kale sha pewa omayakulo gasho gopandondo, nomaupyakadhi kehe ga kale ga konwakonwa noshi wape shiku longele nuupu. Ndafediva oye gumwe gomaasindani yatatu. Owa tegelelwa opo wu endele pamwe nombaanga ndjika ngoye wu kale omusindani omunelago.

Omalandithilo ogeli omukalo gumwe gokweeta oshimaliwa. Mbono yeli yamona omadheulo nkene ondjato nenge iizalomwa hayi hondjwa, oyeli taya longitha ontseyo yawo opo yanduluke uundjato womaludhi gayooloka nelalakano okunana aalandi. Aantu ohaya hogololapo ihe shono yapanda mepingakanitho lyiisimpo olundju ohaya eta moongeshefa dhawo uundjato mbono yewete kutya owuli tawu dhengele pethimbo ndoka.

Ositola ndjono ya tseyika nedhina Nictus opamwe nombaanga ndjono yotango yopashigwana oyi li ya tula po ondando yowina, opo aalandi naaholi yiilandithomwa yongeshefa ndjino ya kale yi imonene eshina lyokuyoga iikwatelwa ndi tye iiyaha, ndyono li na N$ 7 999, lya kuluka okuza koshimaliwa N$ 8 329. Matukila koNIctus, omanga ofanditha inaayi hula.

Ombaanga yo BANK WINDHOEK oyili yiipyakidhila noku andjaganeka iitayi yawo koondoolopa dha yooloka moshitunda. Omayakulo gawo otaga adhika nduno miitopolwa oyindji yoko nooli yoshilongo ngaashingeyi. Ano mona ekwatho kwaashono wa kala wa hala kutse. Otaya adhika pomahala ngaashi: Tsumeb, Outapo, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati-North, Oshakati Santorini Service.

Opu na omikalo odhindji ndhoka gumwe ta vulu okulongitha opo i imonene iisimpo. Otu na aantu taya nduluka iitaafula momiti. Oshilongomwa kehe ohashi longwa nondjungu mono nakulonga ta longitha omutse nomadhiladhilo ge, opo eshi holole po momikalo odhindji tadhi hokitha. Iitaafula yimwe po otayi hongwa molupe lwozigizaka, nelalakano lyokunana aalandi.

Mona ompito yokusindana omayovi N$80 000, opo wu kale wa ka talela po kehala ndyoka wa kala wa hala ethimbo nuule. Kehe ngoka to ka kala omunelago owa tegelelwa wu kale wa likola okakala hono kedhina Visa okuziilila koombaanga dha yooloka ngaashi Bank Windhoek. Oto kumagidhwa opo wu longithe iisimpo yoye nawa ngoye to ganda okugandja omauyelele gokakalata koye.

Opu na omikalo odhindji ndhono to vulu okulongitha oku opaleka ekuma lyoye, opo li kale tali monika nawa. Monena mbono ye hole iinima yi li pomahala otaya longitha uupilangi mbono wa mbambekwa momalupe ga yooloka, olutokele oshowo oluluudhe. Ohawu kala wa kwatathana nokugandja ethano tali hokitha. Uukololo mbono wa thanekwa po ohawu longithwa ngaashi okukwatela uumeno, oongala nokutenteka wo omathano.

Oshikondo shoka shoStandard Bank shaNamibia oshili shatulapo esiku ndyoka Happy Blue Month, opo yanyanyukilwe pamwe naanashilonga noshowoo aalanduli yawo molwa ekwatathano noshowoo einekelo ewanawa pokati kawo. Edhina ndyoka olya holoka okupitila kolwaala ndyoka luli koshihako shalo lili endhindhiliko lyuukumwe.

Omandoloma giiyagaya oga kala momalupe giitenda monale, ihe sho mbono haya longo nomiti nenge niipilangi okuhonga, oya dhiladhila oku eta po omayima gokuya iiyagaya. Molwashoka oshiti ohashi vulu okutukwa kosha, oya kongo ondunge kamana, opo ya kale ye li ningila okataafula li kale pombanda, opo li kale tali monika nawa noku eta omaunongo gawo puuyelele ga monike ku shaangonga, oya kambadhala okuli mbapeka li nane aalandi.

Omanga Namibia talongitha oondola, iilongo ngaashi oTanzania oyili tayi longitha shono hashi ithanwa Shillings. Tanzania osho oshilongo shoka shili shanduluka oshimaliwa shefo shono 1000, shono osho ndiwete oshiyetithi shongushu yoShillings dhikale dhili pevi noonkondo okweeleka noondola . Komeho goshisimpo shika ohaku adhika iihako shoshilongo nokonima otaku monika oshimeno nepandela lyawo.

Oshitopolwa shomaudhano oshi li tashi humu komeho. Oyendji mbono ye na ohokwe muudhano wokuhinga okathanguthangu oye li haya kutha ombinga momathigathano ngono haga ningilwa moshilongo osho wo puushiindalongo. Ombaanga yoNedbank oyili yimwe yomoombanga ndhoka hadhi gandja omayambidhidho opo aaholi yokuhinga oombasikela ya pule komeho yo yi imonene mo iiyemo uuna ya sindana. Aakuthimbinga oyeli haya silwa oshimpwiyu kamana oshoka ohaya zala omagala gokwiigamena kaaya mone iiponga.

Oku imonena iiyemo kashishi oshinima oshipu andola ashike opuna omikalo odhindji ndhono tadhi vulu oku ku etela iisimpo .mboka yena uunongo nontseyo mokuhonga ngashingeyi oyeli haya nduluka iitafula niipundi opo nduno iilandithomwa yawo yi nane aalandi nena owuna okukala weyi hololapo ya yooloka kuyaamboka muli methigathano nayo . Yamwe nonando oshipundi hashi kala sha lalakana oya kambadhala yatuleko omalapi ga hotwa nawa gena omafulafula meni opo omulandi akale ita ehama uuma ta kuutumba nenge ta egamene.

Omangeshefelo ogo omukalo kamana ngono gwa talika tagu etele aalandithi oshimaliwa. Aanangeshefa ohaya kala nomaludhi giilandithomwa ya yooloka opo kehe gumwe a vule okuhogolola shoka ahala. Oyeli taya nduluka oondjato dha yooloka momalupe , molutu, uutenda wokomakutsi, oongaku , omakende gokomeho nosho wo uugadhi wokomulungu. Oositola dhimwe ohadhi kala owala dhina kutya otadhi landitha owala iinima yoshimeme nadhilwe yoshitate nenge to adha yi li mumwe.

Kutha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana uuna to nwetha osheenditho shoye omahooli, ngoye wu vule wu ilikolele oondando dhomahooli dhokomwedhi dha indjipalekwa lwaali pethimbo ndika lyiituthi yomatango omanene. Ngono wu na omaipulo omolwa iikengelela ya indjipala ngashingeyi oto indilwa opo wu kale wa kwatathana nawo konomola yawo yombelewa 061 299 2222 nenge 0819536262.

Shono hashi ithanwa kutya futa nena olyo epandja ndyono lya totwa kombaanga yedhina Nedbank. Otayi gandja uuyelele kwaa shoka wu na okulandula, opo wu ishangithe wu ninge oshilyo shepandja ndyoka. Patulula okupitila kepandja lyokusiikilila, kepandja lyokufuta nena nenge wu kale we shi kutha ko nongodhi. Inyolitha e to tula mo omauyelele gokakalata koye, to hadha shono hashi ithanwa Nedbank Citi Dash, to tula mo nduno omwaalu goshimaliwa shono wa hala okutamekitha nasho. Onomola yoye yongodhi nayi kale ekwashilipaleko.

Oshikondo shoWesBank osha tula mo ondando yowina ndjono yedhina Summer Special kaalanduli yasho nenge kushaangoka e na ehalo, opo a kale a tula po omulandu goshimaliwa shontumba, opo a kale a mona oshihauto she kondando yopevi lela okupitila momilandu ndhoka dha tulwa po. Omuntu kehe ota tegelelwa a kale a gwanitha po eindilo lye lyopashimaliwa muule woomwedhi omilongoheyali nambali.

Ombaanga ndjono yedhina Standard bank oyili hayi gandja omakwatho kumboka ya hala oku tameka omalandithilo. Opo ihe ku gandwe iikengelela mbyoka yili yi indjipala ngashingeyi moshilongo, ombelewa ndjika oya kambadhala okulongitha mbono yeli aanashilonga mOombaanga dhawo. Opo ya andjaganeke omauyelele nkene wuna oku ninga oshilyo shawo, no nkene wuna okutameka ongeshefa yoye nomilandu dhoka wuna okukala wa landula.

Ositola yedhina Nictus oya kulula oondando dhawo dha ya pevi noonkondo. Ekopi ndyoka lyokolusheno hali ithanwa medhina lyoshitakumi kutya oKenwood Elementa, ndyoka lyoolitela 1.7 otali adhika kombiliha lela li n aN$ 599, omanga lya kala li na N$ 719. Tyapula ano omalunduluko ngoye wu hupithe ethele niihupe yoye.

Omiti ngaashi omingaalipi osho wo omisati nomiti dhilwe, odhili tadhi longithwa ku mboka yena omaunongo opo ya nduluke po iilongithoomwa ngaashi iitaafula. Opo ihe oshilongomwa shoye shi kale dhingi no tashi hokitha nena owa tegelelwa opo wu kale wa longitha omikalo odhindji wu kale weshi opaleka noshi mone aalandi. Oshoka ha ngoye awike otashi vulika mu kale mu vulithe pu gumwe mbono muna omadhilaadhilo ga faathana goku honga iitaafula.

Ngoye owa hala okutunga olukalwa lwoye, ihe omolwa ompumbwe yoshimaliwa itashi gwana nowa nyengwa? Ehangano lyoNedbank otali gandja omukuli, opo wi imonene egumbo lyoye ndyoka wa kala nokuyaguma. Oshikondo shino oshe ku tegelela wu nyanukwe pamwe noSpring okukukwatha wu mone omutumba goye.

Ombaanga ndjoka yedhina Bank Windhoek oya gandja oshimaliwa shongushu yoondola N$ 400 000 kehangano ndyoka lyomaudhano giipambele yokuyoga momasiku sho ga li 18 Febuluali omvula ya zi ko. Ombaanga oya li yu ulike etumba oku endela pamwe nongundu ndjika yomaudhano yedhina Namibia Swimming Sport Federation. Shika oshi li uudhano wopashigwana nohaya kutha ombinga piishiindalongo ngaashi South Africa.

Omolwa oondjundo nenge oongushu dhiimaliwa dha yooloka miilongo nomolwa oshilongo kehe hashi longitha oshimaliwa shono sha hogolola, owa tegelelwa opo wu kale wa ninga omapingathano goshimaliwa shoye noshoshilongo shoka ngoye to ka iyadha, opo wu vule okulanda nayilwe. Kapu na ngono a pewa epitikilo lyokutaaguluka niimaliwa yoshilongo shawo, okuninga tayi longitha iimaliwa yimwe.

Ombaanga yedhina Standard bank oyili tayi londodha aalanduli yawo opo ya kale ya kotoka, yena omukumo noku kala wo yeli ya tonata omolwa iikengelela mbyoka yili moshilongo ngashingeyi. Unene otaya tseyithilwa opo kaya gandje omauyelele gawo guukalata nosho wo ya gande oku landula shoka yu uvite ko mapandja goko malungula. Omanga inaaya kwatathana nombelewa opo kaaya gwile muupyakadhi.

Ombaanga yotango yoshilongo yedhina FnB oyali ya tula po eyambidhidho nenge euvaneko lyoondola dha Namibia omayovi ethele opo yi yambidhidhe ko shinyangadhalwa shono shiipyakidhila noku kondjitha uundjolowele nonkalo nawa. Shino oshali sha tulwa miilongo sho omasiku gali omulongo nane, omwedhi omutihetatu ngono Auguste momumvo omayovi gaali omilongo mbali nane. Shino oshali sha eta aanongo ya yooloka yuundjolowele pamwe noku popya kombinga yo maukolele.

Inopitililwa komayakulo gomakwatakanitho goku tuma oshimaliwa kongodhi newiliko lyombaanga ndjono yedhina Nedbank. Iyageka oku kala wa tsakaneka omayipumo mumwe kepandja ndyoka lyoku tumathana iisimpo, nyolitha nduno oka kalata koye kongodhi naamboka yeli aakwatakanithi yewangandjo omanga omasiku 31 Deseemba inaaga thika.

Ombaanga yoshilongo yedhina Bank Windhoek oyili ya ekela po ethigathano opo omukwashigwana akale iilikolela ombaanga ndjono yokusiikilila iiyemo ye, ondando yoshimaliwa ondola eyovi limwe. Oshimaliwa shono hashikala kombaanga ndjino ohashiya nomawuwanawa ogendji na otashi kwathele wukale wagongela oshimaliwa shagwana okukandula po oompumbwe dhoye, yamwe ohaye yi longitha okutalela po, okukalanda iitukutuku, oku ifutila osikola nosho wo okukatameka ongeshefa.

Okashina hono koombinga mbali kokukutika oomboloto ngaashingeyi ota ka adhika kondando yi li pevi koositola dhoNictus hono haku tiwa Keenwood Elementa okakuluka okuza kooN$ 899 notaka monika owala kooN$ 749. Nictus opwamwe nombaanga yotango yopashigwana oya tegelela wu thike koondando dhowina.

Ekengelelo olyili lya indjipala moshigwana ndono lya etelela kootekinolohi dhoka dheya moshilongo, aantu yeli tayi ithana kutya oyeli oshilyo shehangano lyontumba nditye pamwe oNedbank nelalakano yokukuyuga iiyemo yoye ngoye nguwuli hosiikilile nehangano ndoka. Opo ihe wiigamene longitha omukalo ngono haguholola edhina lyomudhengi taguvulu okukuulukila kutya ngono omufuthi omanga inokutha po ongodhi. Epandja ndono ohali ithanwa kutya oCaller ID.

Ombaanga yobank Windhoek oya kutha onkatu yi gandje omakumagidho koshigwana unene kaalongithi yawo, opo yi igamene kiikengelela mbyoka holoka pethimbo lyomatango omanene ngaashipehulilo lyomumvo. Otayi kunkilile omuntu ka gandje omauyelele ge gombaanga kutya omongodhi yo kaya pulakene komapopyo shinasha noku mona oshimaliwa meendelelo ihe ya ngungumane yo ya kale momagumbo ngele ka yena iisimpo. Naamboka yena ya kale yeyi kwata nawa.

Ehangano lyokusiikilila iisimpo yoshigwana lyedhina Bank Windhoek Namibia oli li lya tula po omathigathano gowina mesiku ndyoka hali ithanwa kutya esiku lyohole, ndyono hali dhimbulukiwa momasiku 14 Febuluali omvula kehe. Olya tula po oshimaliwa shoondola eyovi limwe, shono sha sindanwa po kethamba Lovisa Lukas nehangano oli li tali mu halele omayambeko sho e li omunelago.

Omunongononi nomushangi gwomambo Lisa Rowan okuli omunyanyangidhi gwembo ndyono tali ndungike nkene wuna oku kala wiilongela oshimaliwa shoye pamikalo odhindji dha yooloka. Owa tegelelwa, opo wu kale wiisindanena omishangwa dhika mono twaadha iisimani tsa yili omathele 275, ihe hayo owala mbyoka tayi adhikamo. Olya gandja omikalo dhoka dhikushunitha okulanda monima dhokusikila omikalo dhokusiikilila, opo iimaliwa yoye yi kale tayi kulongele.

Nyolitha okakalata koye opo wu tyapule omukalo ngono omupuupuuka gokukutha ko oshimaliwa shono hashi tumwa kongodhi nombaanga ndjono yoBank Windhoek. Aakwashigwana oyendji oya dhindhilikwa haya longo nuudhigu opo ya kale ya mona iisimpo yawo, omolwa omakwatathano kage li nawa. Ondjila ya tya ngeyi oyi li wo tayi kala uuwanawa ngele to tumu oshimaliwa nohashi kala ethimbo efupi nosho wo oto shi ningile shaa mpoka wu li.

Ombaanga yoNedbank oya tulapo ethigathano ndyoka tali tameke momwedhi Juli sigo omuOctomba omvula ndjika. Talelapo oshitayi kehe shositola kehe ndjoka ya tseyika nawa hayi landitha iilandithomwa yontumba ihe oyalanditha ongoye awike. Shi ninga pamukalo nepingakanitho lyokakalata koye kombaanga noshowo pamukalo kehe gwokulanda eto sindana oondola omathele gatano koomuma dhaNamibia.